Murote yainnniti kalaqamunni baattote aana afantannota ikkitanna tini lubbo noonsa muro sagalimmatenna addi addi horora hossanno lawishshaho daraaro hayiisso haqqe

Afantino gashshaanonna annuwate yinanniri qoqqowu deerrinni ikko gobbate deerrinni poletikunni luphi yite leltino mannoota ikkitanna, qoqqowu woyi Sidaamu deerrinni afantinori Abiriham Marshaalo attono Desta Ledamo

Elekitiroonikse yannate tekinolooje loosse mannu heeshsho shotu garinni tekinoloojete uduunne ikkanna kuni uduunnichi lawishshaho anatenni dowo'linanni silke, televizhiine raadoone kuri lawannoreeti.

Baattote ofollana dhagge mitu qooxxeesira kalaqamunni heedhano baattote ofollo ikkittanna tini ofollo ilalame baatto, xeichame baatto, xawu waa amadino baatto ,xasho amadino baatto dubbu gaxigalla amadino baatto gamba assine baattote ofollonna dhagge yinanni.

baattote ofollonna dhagge gottiima baatto eelallite baatto dubbo waa ilaala shaafa kincho baattote ofollonna dhaggete yine woshsha dandiinanni

Muziiqa horonsi'ne addi addi huuronna hurgume kalaqa dandiinanni tene huuro woyi hurgume muziiqunnitta horonsi'ne mite gobbatta xaggese ku'la dandiinanni hattono faarsa booharanna sirba dandiinanni.

bunu minenna sagalete mine yinannihu roorenkawote quchumaho heeranno manni bunanna sagale hidhe itatenna agate horoonsiranno darga bunu minenna sagalete mineeti yinanni

seensilleho yaa xumme lexxatenna hattonno meessaneete biifisirate uddi'noonni uduunnicho ikkanna danannkeno mannunni roore biinfe leellate uddi'nanni uduunne biinfilleho yinanni

daganna maate mittu qooxeessira heerannoha mannu gambooshshe ikkanna kuni manni woyi tini daga gamba yitinowa mitto balchooma mitto bude mitto seera mitto afoo coyiidhe heedhannota daganna maatete yinanni.

hara daramanna daa"ata mittu darginni wole darga hara ikkitanna daa"ata kayiinni gobbate nooricho ha'ne daa"ante maala'line hinganniwa ikkanna darama kayiinni manchu beetti albaanni heerannowa xaaddinosi mitiimmanni agure wole darga haranno suupheeti

Tuqu xaadoshi manchu beetti haarore afara mashalaqqenna hatto booharanore la"anowa ikkanna konneno tuqu xaadosheti yinnanni feesibuuke, television ,radion lawinore tuqu xaadosheti yineemmo.

Hodhishshaho yineemmohu manchi beetti mittu darginni wolewa haranno woyte seeda yanna lekkatenni harannowa shiima yanna giddo iillate horoonsiranno uduunnichooti konne uduunnicho lawishshaho kaameelu iima buubbanno horophillaane hodhishshubba yinanni

daddalu hidhanna hirama ikkitanna waanna hasattosi daddalunniti eonna afirate aana loonsanni loosooti kuni daddalu dani haammata ikkanna lawishshaho bunu daddali sagalete mini daddali hattono uddi'nanni uduunni daddaloho yinanni.

godo'le manchu beetti guuntesirranna keeranchimasira hattono baraarsha afirate assanno milimillo ikkitanna tenne godo'le gada'linanni wooyiite gaamo kalanqe garo bandde godo'line baraarsha afira dandiinanni lawishshaho lekkate kaase, dodanshsho.

Agatto lamewa beenkanni. Dimbissanno agattonna dimbissannokki agatto yine. Dimbissanno agatto yinanniri haraqenna biiraho. Dimbissannokki agatto yinanniri lasilaassu juusenna hattooreeti.

Odoo yaa mite gobbara ikkanni noore ikkinore dudumbanni woyi mashalaqqe harinsanni hayyo ikkittanna tene odoo addi addi tuqu xaadi widooni shiqqisha dandiinanni, Facibukete radonete hattono televishinete.

Safote latishshi mite teeso giddo heerano mannira addi addi horo afirino kuni safote latishshati yineemmohu doogo anganni waayi caabbichu rosu mini fayyimmate uurrinsha kuri

adawu agaraanooti yinanniri quchumaho ikko baadiyyete heedhanno mannootira xaaddannonsata kalaqamunni iilltanno jaddonna manchi beetti iillishanno jaddo gargarate uurrinsoonni mannu wolqaati.

maxaaffa addi addi qoola gamba assine borreessine mannu nabbawara shiqqi assinoonni maxaaffa ikkitanna tini maxaaffa addi addi horo uyiitanno borro amaddino lawishshaho sayiinsete daafira kalaqamu daafira hattono kalaqamu daafira borreessinoonni

Ama'no yaa manchu beetti kalaqi'nosi Magano mitinsewosirenna qarrisewosire huuccirano darganna afirino keeriranna uyinosi ittano aganori uyinosihura Magano galaxano suude ikkanna kone suude ama'note yinanni.

Hodhishshu seeda doogo shiima yanna giddo iillatenna rahotenni marre hasi'noonire affi'ne higate horonsi'nanni uduunicho ikkanna hattono mannu wolqanni mitu darginni wole darga iillisha dandiinannikki uduune yaano ayirino uduune dargu darga iillishate horonsi'nanni lawishshaho kaameelu.

Oodo ya mitte gobara ikitino mashalaqe hatono kalaqamunino iko manchi betti loosinoricho malaalinayari manu maca ikishate horonsinanni mashalaqe oddo yinanni

ama'note yaa manchi beetti kalaqioosi kaliiqa gamba yee maga'nanno hayyo ikkitanna tini ama'no mitiinsiyoosire magano huuciranonna afriyoorira magano galatanno bude ikkanna ama'note dani kaayiinni haamataho.

maashinubba manchu wolqanni loosa dandiinannikki loosonna manchu wolqanni loonsanna seeda yanna adhanno shiima yanna giddo loose gudatenna ayiirrino uduunne dargunni darga iillishate horonsi'nannita maashinubbate yinanni

boohaarranni mereershaati yineemmohu illetenni la'ne boohaarranniwa hattono ayyaana haaroonssi'ne hinganni bayiicho ikkanna konne darga gaamotenni woy hallanyunni hattono maatete ledo ganba yine hara dandiinanni dargaati

muziiqu huuronna hurgumme kalaqate manchu anganni horonsi'nanni uduunicho ikkanna konne uduunicho horonsi'ne addi addi looso loosa dadiinanni lawishshaho faarsote hurgumme kalanqe faarsate dandiinanni sirbu hurgumme kalanqe sirba dandiinanni

babbaxxino dani uduunnichi manchi beetti kalaqamu egennonni siwiila tume tumino siwiilira addi addi suude kalaqe addi addi horora horonsiranno konne uduunnicho lawishshaho qotto meesane hattono urdete yinanni

mini uduuni manch beettira mine heeranno yannara horonsiranno uduuneeti kuni uduuni yaano barcimu, daalasu, waa angayi uduuni, sagale ra"isi'nayi uduuni, sagale intanni uduuni kuri kuri mini uduuneeti yinanni.

afantino gashshaanonna annuwa yinanniri sidaamu qoqqowi giddoonni politikunni luphi yite woy alba higge leeltino mannoota ikkitanna lawishshaho, desiti ledamohu ,abirihaami marshaallohu kuriu afantino gashshaanonna annuwa yinanni

Elekitironkise yaa haaro tekinoloje horonsi'ne manchu heeshsho heeranotta shotu garinni heerano gede assate shiqqinshoni uduuncho ikkanna konne uduuncho bilbilinanni silke televizhine ,odoo macciishshinanni radione elekitironkisete yinanni.

safote latishsha yaa baadiyyetenna quchumu mannira hee'ranno latishshu kaimaati konne safote latishsha yinanni lawishshaho doogote latishshi, waay latishshi, rosu mini latishshi ,fayyimmate latishsha afi'nayiwa

mininna biirote uduunnicho yineemmohu minenna biirote horoonsi'nanni uduunne ikkanna biirote horoonsi'nanni barcima mine hee'nanni yannara gonxanni daallasa sagalete itatenna sagale raisirate horoonsi'nanni uduunne hattono waa agate horoonsi'nanni uduunne mini uduunnenna biirote uduunne yinanni

Borrote uduunneeti yimeemmohu rosu mine ikko biirote hee'ne horoonsi'nanni uduunnichooti konne borrote uduunneeti yinannihu lawishshaho biire dafitaru woyi woraqatu hattono irsaaseoo borrote uduunneeti yinanni.

Loosoho yaa manchu beettira heerano yannara hasiisanosire wonshirate loossano looso ikkanna kunni loosi hamatu dani loosoti baatto loossa dadda'la, egennote loonsannire loossa dunke loonsannire loossa kuri baalla loosoho yinanni.

Daddalu hidhanna hirama ikkittanna eo afirate loonsanni loosoti kone affi'nonni eoni sagalete hasatto wonshira uddi'nanni uduune hidhanna gallanni mine gallate loonsanni looso ikkanna daddalu dani kayinni hamattaho lawishshaho bunu daddalli saadate daddali, superimaarketete daddalo.

Hodhishshaho yaa manchu beetti xerto seeda doogo hare marranoha shiima yanna giddo marre iillano assanoha hattono ayiirino uduunicho shotu garinni harre dargu darga iillishshate horonsi'nanniha kodhishshaho yinanni lawishshaho kaameela.

Koatte lekkate usudhinanni woyi wodhinanni uduunichoti tene koatte manchu beetti lekkate wodhano, lekkateno hundano gufidhanokki gedenna doogote harano woyte lekkatta qubbe gufichu ganne gufisanokki gede horonsirano.

Mininna dubbu saada yinnanniri addi addi horo affi'nanni saada ikkittanna mini saada addo ,buuro, mala affi'nanire ikkittanna woyi sagalimate horonsi'nannitta ikkittanna, dubbu saadati yinnanniti da"aattate horonsi'nanireti woyi gaxigalaho

Odoo mite gobbara ikkinorenna ikkanni noore egensiisani hayyo ikkittanna mite gobbaha poletiku danna wodho budenna haarore yanna abbitinore egensiisanni doogo odoote yinanni.

Loosu manchi beetti eo affirate ikkanonna sagalete hasatto wonshirate uddirano uduune hidhatenna heerano mine mi'nate assano assote ikkanna koni loosi giddo daddalu baattote loosi koatte biifissa umu danancho biifissa kuri baalla loosoho yinanni.